Aƒenɔ ɖe. Ele asime lɔ nanewo dzram. Nane, detsiƒonuwo hã le me, aŋtiɛ le me, maŋgo kpli tɔtɔewo katã hã le me

afi sia asime wonye wova nu vovovowo dzram abladzo atadi tomatosi kple gumetakui eye amewo va nua ƒlege ha va do fli hafi va nua dzim aƒenɔ ya nua dzrama etu xexi ga aɖe daɖi hafi le ete

Ee Aƒetɔ ɖe kple via ena nuɖu dom ne via abe ɖeviawo ƒo xlae wole nuɖuɖu dom ne evɔ tsitsitɔ yahã bɔbɔ nɔ nane gblɔm ne efofoa.